Ndaa him6eeji on, ođo đo waati jompa bulu beh fesmax beh hifineere ođo ma be jompa daneejum ndaa ođo đo waati gaare, ođo đo waati gaare daneejum đo ma66i gite, ndaa ođo ma đo dari wađi jompa daneejum, jompa đo 6aleejum oođo bo đo jogi hanki girin.

'Daa tire daneejum be penti fulawa ha dowman; d'o 'baakari ha sera. 'Daa kulaaji tati bod'eeje d'o yoyndindiri be ma'b'boole daniije ha sera mahol.

Ɗa ɗebbo on waɗi ataci mako oɗo wailiti bawo. Nɗabwaine ɗo mamti. Nɗa yeri oɗo wati he golɗin. Nɗa riga ɗanejum be balejum. Nɗa ɗon fulawa ha yeso ɗo. Nɗa ɗon kolo bulu lain-bulu lain heɗi sera ɗo.

Ɗo juweri on babal ɓe sigata sarka ji, be yeri ji, ɓe ɗo hawta wara set on, sarka, yeri, bresles, fere ha ɓe halagare.

Koromje on haɗo babal sorugo koromje on nda Kashi Kashi Don ɓalejum nda pillows mai goldin goldin on less kosɗe mai goldin o nda Don danejum hedi sera toh nda don bulu hato nda Don ash dou mai Don haske dou mai Ma Don ɓalejum.

"Oral-B maakilin" jey "faamilii saayis" on, ndaa ɗum bee "sitiromatiit" to a woggi nyii'e maa saatan. To a ɗo acca "irin gom difekt" ɗoo nyii'e maa naawataa. Nden boo ɓe ɗon woggira ..... to ɗon naawa a wogga, to a woggi nii nyii'e maa yamɗitan acca naawugo.

Ɗa ɗo labi ha nɗer paɗawal majum, ɗer sudu majum. Beɗo naftira, he hirsa hala, gortoɗe. Ko shafi iri ɗabbaji ɗo pat beɗo hirsa be mai. Nɗa ɗum Burou ɗon balejum ha chaka mai. Nɗa burau ha karshe.

Ndaa ɗo debbo on, o ɗo moori maako jala. Ndaa ƴi'e maako haa yaasi, gite maako ɗo wayliti ,yeri ɗo haa noppi maako.O ɗo waɗi sarka goldin haa ndaande maako.O ɗo waati riigawol ƴobbi junngo, haa ɓaawo maako ɗon haakooji girin girin.

Ɗo rooɓe ɗiɗi on, ɗo waati banta ves, ɓe waati atach Popul bee ɓaleejum. o ɗo vakki mo, go'oto daneejo go'oto Ɓaleejo.

Nda ɗo pileyas on ɓe waɗi saykul. Nda ɓe ɗo waati jesi Nanjeeriya girin wayit girin habe but maɓɓe komoy ɗo waati but ndaa gokipa ha caka ɓe ɗo dari reena fayinop.

Ndaa yeri ɗiɗi on goldin, junngo on jogi ɗum. Junngo may ɗo mari halagaare silva .Rowɓe ɗo waata ɗum sosay, ɗo waata yeri may.

Ɗaa ɗo supageeti on, ɗo joɗi ha ɗow contena, contenaji manga-manga. Babal be watata supageti mai. Nɗa yasi maibo boɗejum-boɗejum, be disa'in fulawa-fulawa. Supageti mai kala-kala on. Ɗo ba je Arab en on. Ɗon je, ɗo golɗin peni, ɗon pasta on.

Da do urdiji un kala kala, dabo urdi addiction, dariya, musk busra, sultan, zamzan, aqua21, kala kala.

"Diress" roɓe on yelo ndaɗum pink pink ha zubi mai ɗo dari ha dou giras kapet girin luttuɗum mai nder gilas

Tumaatur on haɗo ɗon daayi, sera tooɗo tingeere ndaa a yii sera too ɗum "leave green-green" mi ɗon yi'a. Tumaatur to ɓenndi soosay a yi'a ɗo vooji coy, feere Kuma ɗon "yellow-yellow" bee ɗo vooji may seɗɗa. Ɓe ɗo naftira haa "stew" maa to a yii ɓe ɗo nyaama ɗum banninii ɗo ɓedda njamu.

Ndaa ɗoo gaas on, ndaa daneejum ɗum sera daandeejum, silva leesɗon boɗeejum, ndaa maykurowef haa dow gaas man. Ɓe ɗon naftira gaas ha defugo, ammaa nawɗum on.

Aya ɗoo ban saare on ɓe ɗo nyiɓa timmiday, ndaa ɗoo timmiinga ammaa yimɓe nastay. Ndaa too ɗoo ɓe ɗo nyiɓa ɓe timminay, ndaa kwaano feere haa ɗoo, ndaa ɗoo ash on ndaa too maa ash bee web fuloo bee ba waɗiinga pilasta.

Nda do logo Snapchat on. Nda danijum, nda ha yasi maibo yellow. Himbe do naftira hedi Snapchat a wada snapping a hosa kujeji goddo, a hosa hoto tan bannin ko video kujeji sei a turina sobirabe mada be heba friends a nastina ha chatting bei sobirabe ma pat.

Ɓe ɗo aawa butaali a goora be ndiyam, haa mahol be get ɗo mari kala daneejum be ɓaleejum ɓaleejum haa dow. Butaali on guda ɗiɗi.

Ndaa babal on ndiyam ɗo jurta, kaci ɗiɗi on, hedi geene ɗo to iyeende toɓi ndiyam ɗo jurta be semmbe. Babal man towɗum ba hoosere, ton ndiyam jurtotoo. .

a a da da aa

Nda ɗo der Palo goɗɗo on da beɗo Holli koromje da ɗo Tiri sita da tu sita hedi gefe ɗo da ɗon labuleda don candali ɗo Kunni da do haski danejum da pi o pi danejum da ɗon penti milik milik da labule mai bo irin je ɓe watata be sudu do baɓɓi Dow labule mai.

Ɗo saare on ndaa intalok ɓe waɗi, ba ɓe ɗo itti itti ba wonni, laaru babal paakugo moota. Ɗo bo waɗi babal cokin to gujjo wari wa'ugo haɗa mo ,ndaa get waɗi daneejum be ackolo.

Nda ɗo lekki on koflin, ɓe ɗo naftira to dande ma saɗi, ko ɓerde ma ɗo ɗoja a nana daga ɓerde ma ɗo nawa, kwali man grin, ɓe ɗanejum, be yelo, nda tiles.

Nda do leso on, nda dum do hauti, nda pilo didi, beshit daneji, nda katakoji mai burawn burawn, nda durowaji hedi serado golin goldin, hedi yeso do milik milik be goldin goldin.